Haleh bu gigain baangy lal jehsit bii, jehsit bangy tedue cii suff, bantah kii ndoh, gorre bu takhaw.

Benye si kaw palaat, beñe si kaw palaat bi

Ay dalli carax, ñaari dalla yu ñuul ak dalli carax yu wèèx.

Tohgu bu xonxu, tohgeh Kai bu xonxu.

Nyari pita ay doketi mburu aksako.

Kankurang mugui sollou lou titlou

xale bi spesekaay bi baag bi xale ba ngi sol caxa bu weex.

Bal

Taatu garap yu nyax.

Jankeh gaai , haleh yu goor ak yu jigeen.

Armouwar la fouye nite yii dii denche cen bagas

Soubi ééli nákk

Picha garab si ganaw.

Amb kayettou kibar .

Baay bi ak nayti doomam yangi taxaw ci bunti kanami négg bi. Xalé bu jigéen baang ci perong bi. Been xaléb bu Goor bangi duga ci saako bi.

Janha bagi leta kondoru.

Jarroh nopu gigeen yi nyu ku de jaffa ndeko .

Kii di nään ak kâss

Njobot ayy njobot gnagui anj

Geeg garabi coco am nit yui fo ak mbari neeg.

Moto yi, tali bi.

Ay cartoon nye garab.

Bunti ker

Guneh yi jaanga, jaanga kat

lal yu almuwaar

Banye.

Xalèh yi janga .

Seet, seet

palasi jañgékay

Jangalekāt akk halèh

Seedaleekaay

Boutout halis bii boutout.

Jaaru noppu.

Terre bad bonyu deff ci bad

Negi lekeeh kai ak naneeh kai.

Ay toguh, tabal ak ay ngègeh nayi toguh.

Tapla bi jangale wérgu yaram doomi adaama bi

Nygoi ce purr bayeeh Kai nyahaa.

Afra yààpa

Banana.

nekeh jankeh gaii .

Dekaa.

Tamblah lopitan medicare.

Picc

Tabaaxkat

dala marakiss

daali marakees yu bulo

Armuwaar

Dalle

Setekai tagat yaram.

Bottèli vimto bu mak ak bottèli vimto bu ndaw.

Jigeen ba ngi sol ropa bu refet bu bulo ay garab yankowur garabi koko ak ay nax baxama kras.

Sèmèèñ, dabala, ngoosi ngoosi , gubeh Kai ñung ko aj ci butta bi.

Ketti hibareh , The standard di wonneh bobi hibareh .

Janga kat ya ngi am nittali mbolo taxaw ci kanami nèk.

Ñietti xale yu góor yi, nataalu di wone seen namel ci sën jangeekaay bi. Ñuy sol seen nuróole, di mbuba yu werta.

Satala bunyi tangal le ndox

Kayiti xibary bi standard, di wone boppi xibari ne ñakk polotik mu naa yaggaloo ekomok seen nekkin fii ci réew mi.

Mbal bi japu jen, nig si kaw xheer bi géj ju wor ko

Juroom beni dalli carax naar yu nete naar yu xonxo ak naar yu chocola.

Gigeen bangi tedda si lalli lopitan bi, ameh mettiti tanka, ñaari takka yi di metti, ñu ngeh wut li bandas takka bi.

tóurba ngi reddati bu dokk xanxa bi ngi tegg wenyami ci kaw taabol bi

mutoorya ngi daw ci kawtali bi taal senn lamp.

Nyehtt kuuduu bunyew jehfan deh ko ce birr keer, morm muna yehgal ak lehka.

Keyt bendeh kai

Toogu yu wertah.

Kaaneh yuu dijah yii, amna yu vertah, amna yu nehteh, amna yu honhu.

Taahi kaw naari garab bann ko seeha am fili kuran bu romba neeg bi ndaw mung si runam.

Nyari moto yu tahaw, Amna nek bu refet bu neka sy ganawam

Soosi ci sipasipa bi refetna, amna kaani bu xonxo, kaani bu werta amna ay karot

Bo carton gi garab la pul yaram bo meati.

Mbolo init amna garab yu neka si ganaw

Moto truck mbagi daw si kaw talibi.

Beri hoseh kai painturr si tabax.

Toogu xanxa

Nyerri yunou auto

Machine bui tebba suff purr ligaye yoon

Keyt bi tati garabi amna laal nga am darap.

Saal la bu am ngehtti toguu, am tabuul, ayye nekk, am karpet, amna tehleh, ridooh ak potti fuloor.

Gorre bii ak gigain bii njungy sanseh mbazin, gorre bangy sol frok khaftan bu gahtah, gigain bii sol grandmbubu, gigain bi bu njawam bangy am weungh bu blue, bu nehteh ak bu honhu, mungy tiyeh sac, poti fleur yang sen ganaw.

Xalèh gór ya ngi tangal yaram ak futbal bi.

Feeri baañgi taxaw, nit ña ngi dugu si feeri yi ak motto yi

Tamleh mba geh si yoon bi ,tablah bi deh wonneh fan lah koloh yeh deygah , emmna ehh garap , emmna ehh ln jaah , emmna yoon bu seet buii demm busi koloh yaah .

Lampa, lampa mba geh feeg si marag bi .

Picha la amna coloor yu bary , amna werta gemeun bage nete.

Beureub bu njui jaaayeh tohgu la ak aiiy taabul.

Sangkela sangke bu wertax.

Nyeri kassi kaffe

Buuse kay pontu simarag

Keiti khibarr the standard, dii wohneh bopi khibarr yii.

Lii rafehtal la pur Seyy, amna balloon, amna aiiy fleur.

Jigeen bu sanse sol tube ak rob baya teye saak taxaw ci boori naari toogu yu weex amna garab bu nekk ci ganaawam.

Mbeda moto yi daw ci kawmbeddami boor am ay neek am ay nik yui dox ci kawmbeeda mi.

Kawar buñg lëëtë raw la, si deferee kaayi boopa yi.

Jeen la am na dogi lemon am dogi tamate am botaili botail bu taxaw botaile bung tek si boram.

Bagaasi kèr la, fompu rahaseh Kèr la am putti diw bu teggeh ci kaw tabull bi.

Haleh jigeen yageh tagat yaram de fox basketball haleh yan si birr foyeh kay bi kena kagi tog nee si togu bu xonxa am na nyenen yu neka si kanawam nyoi ateh.

Pakah.

Kayiti xibaar,"The Standard", ñoo wax si mbiri njiiti rew mi, ak ay ñioñam, ñjimuy xancante nguurgi.

Xali bu gigeen bi lèttu na kontrol yokaci més.

Niñ yi ak moto nyi ñuygi dugasa feeri bi, ci biir géej be

Tahkah mboum bii cii hanha bii.

Bisaab bu xonxu.

Gigeen ba ngi sanseh robu bu rafet , am kulor bu werta am na yu bula , mugeh teyeh sagg, taxaw ci weti potti fulor bi.

Gigeen bangi sanseh robu chosan cuub bu bula teyah pañeh ci loxo ndaijoram.

cas b dafai dolel kuran daytie kurangbe see dale ko

Xobi garab yu wertar amna yu naaj bi laka mugu cxocola.

Xobi floor, ak sen toontor

Xale bu goor bangi tangal yaramam ak fut balam

Lii cheen la

Jigeen jagi nyaw si masini nyawekayambe.

Mboloyi nit la yu barri nga am ci ganaw ay tatti garam.

Muge teye defare Kay kanam jegain.

Garab pul beutt

Kerr fahjor kaii bii, gigain buiy dimbaleh doctore bangy takhaw ben ak benen gorre.

Kèr gi am na saketti ñax, nègii ñax, am ay tatti garam ci digih kèr gi am tatti garam ci ganaw kèr gi.

Tabla la, pur wane lum mooy jaay. Caas si cafe,

Jigén jaangi sanse roba bu refet bu bule, ñari poti floor yu ci boram, amna natal bu nekk ci tabax bi

Kayiti xibarr yi di Standard ñi wax ci bópi xibaryi neh, ñénti fukki Gambian ak jurom leñ wara dèlósi Gambi.

Auto ya ngee daw ci kaw tali bi, tahal sèèn lampú yii, am na tatti garap yu nekka ci ngaw, poli kura ñgu ngi taxaw.

Magi taplet por safal toge

Li darap pulah si lu xong kha am lu neteh

Jigeen bagi sol roba bu bulo am daala yu xonxa kalawu kala bu xonx.

Pump beeh local, local pump .

Dalah goor yu null .

Armuwarr taabal ak toogu.

Moto tractoo

Tali la amna Motobu bulóo buy daw ci kaw, am ay bagaas amna ey garab, amna tablaa

Limong ci kaw palaat.

Yun si kaw ndox am na garab yu wertah yu neka si boram.

Ngiiti rew mi wont ay taka dèrr mortail yui neka sii gawnawan.

Li hanxa yi nyu geh dogg hanx.

Ay nital yun deffareh wéñ la, gór ngu sol waraba sol mbàxna, ak gigeen bu sol róbbu teyeh lèkket.

Kayiti xibarr am na ngiiti rew mi hon ak ay ñjoñam.

Palaci lekke kaay la bu ameh tabale taabul yu refet u teg faa bu malaani yu weex yu xonxa amna ay toogu amna garab ci ganaawa ag lampa.

Aye jaru yu rafet: Amna werta, Amna hongha, Amna wehh

Njenenti sohranse cii kaww platt.

Tatti garam bu am xop yu werta.

Moto masine yu legay yon, di gas suuf.

Mboloyi gór ak gigeen ñuuy def tangal yaram.